Ombanga yotango yopashigwana otayi tseyithile nokulonga aalongithi yawo nkene yena okupungula iimaliwa yawo mbyono taya vulu okulongitha mompito dhono dho pa wulimompumbwe.

Ombaanga yaNedbank otayi kunkilile aalongithi yawo, opo yi igamene, oshowo ya ha ninge iihakanwa, okukanitha oshimaliwa shawo.

Omuhikingalo PDK, ms Gideon naCazzy oya li ya sindana oshimaliwa sha thika pongushu yooN$ 150 000 sho ya li ya thigathana po mokuhika oongalo.

Oahimaliwa muuyuni wa nakanena oshi li onga ta shi dhana onkandangala, ongele omo ku landa iikulya, okulongitha momalweendo, okulanda iikutu. Ano kehe shoka ta tu longo, otu na okukala tuna oshimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili tayi tseyithile aalongithi yawo, nenge aakwashigwana kutya, ondjele yawo otayi yi pombanda, okutameka momilongo ndatu gaSeptemba omvula oyo tuu ndjika.